Anfooni ŋɔ zuɣu n nyɛ ka salɔ n ʒɛya ka gbubi poosta poosta maa zuɣu niraba ayi foto n pa dizuɣu bi zaa nyɛla bin bɛ ninkpariti puuni

Anfooni ŋɔ zuɣu n nya ka paɣisara ni nachimba m-be lain zuɣu n-vootira. Vootibu gbambihi maa puuni shɛli nyɛla zaɣ' vakahili ka shɛli mi nyɛ zaɣ' ʒee.

Anfooni ŋo puuni n nyɛ ka salo ba laakumi nima n doli soli so nyɛla ŋun nyɛ tin chɛnda ka gba bɛ bi puuni o yɛla goɣa piɛlli

Anfooni ŋɔ puuni soojanima loori m-be tiŋgbani shɛli din nyɛ tiŋgbani namanama puuni. Yaɣiri nyɛla dim bulim soojanima ŋɔ loori ŋɔ. Bɛ gbibila bɛ tiŋgbani fulaakinima n-duhi li saazuɣu.

Anfooni ŋɔ puuni n nya ka nachimbila tam loori dozim dunoli ni ka salo nyɛla bam be loori ŋɔ puuni nti pahi bɛ nɛma.

Anfooni ŋɔ puuni duu puuni ka bɛ dihi nachiinsi. Kuɣisi mini teebulinima nyɛla din zaya. Kuɣisi ŋɔ zuɣu bɛ zaŋ difiɛmeensi n-zaŋ pa.

Anfooni ŋɔ puuni n nya ka niriba bela be tuma shee. Loori din gabiri kɔŋkireeti nti pahi tipanima looda mashin gba nyɛla dim be tuma ŋɔ shee.

Anfooni ŋɔ puuni n nya ka nachimbihi ata n-taɣiri niɣi n-dolisiri soli. Bahi ata gba nyɛla ban doli nachimbihi ŋɔ nyaaŋga.

Anfooni ŋɔ puuni n nya ka paɣa mini o yidana nti tabili bɛ bihi bɛ yinami ɛɛh shipu puuni. Kul' titali n-do bɛ nyaaŋga.

Anfooni ŋɔ puuni n nyɛ ka polinsi n chaɣa nachimbili n ʒɛya polinsi ŋɔ nyɛla gbanpiɛla nachimbili ŋɔ mii nyɛla gbansabinli ŋun pili zipili piɛlli

Anfooni ŋɔ puuni n nya ka matuuka chandili din nyɛ zaɣ' nuɣiso zaya palli zuɣu. Paɣiba ni bihi nyɛla ban yina matuuka ŋɔ puuni.

Anfooni ŋɔ puuni n nya ka paɣiba ata m-be bindirigu duɣibu shee. Paɣiba ŋɔ puuni so gbibila ʒiɛvarivari n-zaya.

Anfooni ŋɔ puuni matuuka yiɣirigu zaɣ' titali n-zaya ka salo zaya ni bɛ kpe. Sikiriti wofiisa nyɛla ŋun ʒi matuuka yiɣirigu ŋɔ naba zuɣu.

Anfooni ŋɔ zuɣu n nyɛ ka salo n deeyi palli salo maa shɛba yɛla niɛn piɛla ka shɛba yɛ gɔɣa sabila so nyaɣi la baaji n bɛ bi puuni.

Anfooni ŋɔ puuni matuuka yiɣirigu zaɣ' titali n-zaya ka salo kɔŋgili li. Salo shɛba bam be anfooni ŋɔ ni bɛ pirigili yɛla neem' piɛla.

anfooni ŋɔ puuni n-nya ka dabba ayi zaya m-mali bini n-tiri taba paɣa nyɛla ŋun ʒiya ninvuɣ' shɛba ban ʒiya maa zaa bela nye' pɔbirisi puuni.